Umama obuye lomntwana omncane okhanya engela nyanga ezinengi ezelwe ukuzothontiselwa ukuze avikeleke emikhuhlaneni eminengi esibhahile.

Umongikazi ohlaba ubabamkhulu ijekiseni evikela emkhuhlaneni etshiyeneyo bagcike amakhala ukuze leyo mkhuhlani ingadluleli kwabanye abangelayo.

Umongikazi uhlaba umntwana ophethwe ngunina ekilinika ijekiseni le imvikela emkhuhlaneni embalwa.

Umongikazi uhlaba umuntu wesilisa ijekiseni emvikela emikhuhlaneni ethile. Kusesibhedlela loba ekilinika.

Umuntu ogeza izandla zakhe empompini ukuze avikeleke emikhuhlaneni esibhahile. Ukugeza kwakhe izandla angabe ephuma esambuzi loba ebekade ebambi izinto ezigcolile.

Umuntu ogeza izandla ngamanzi aphuma empompini, egijima njalo ehlanzekile. Amanzi aqakathekile ezimpilweni zethu.

Umtwana oyinkazana wemfundo yaphansi ugeza izandla ngemva kokubana engene esambuzi, lokhu kuyindlela yokuzivikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Ibhakane elazisa umphakathi ngomkhankaso oqhubekela phambili ngokuhlabisa abantwana bevikeleka emkhuhlaneni ethile.

Imota yesibhedlela esetshenziswa ukuthwala izigulane ezingaphathekile kakuhle , zisuka ezindlini zisiya esibhedlela kumbe zisuka esibhedlela zisiya kwezinye izibhedlela

Indlu yokuhlolela imikhuhlane etshiyeneyo kusetshenziswa igazi, izikhwehlela umchemo, ingcekeza yangaphandle.

Imota ethwele umuntu osedlule emhlabeni ephuma emakhazeni, ephelekezelwa yizihlobo labangane abakade bephila laye esesiya endlini yakhe yokucina.

Udokotela oqeqetshele ukuhlola amehlo, uhlola umfana ohlutshwa ngamehlo. Usesibhedlela, ekilinika loba evinkilini lemithi.

Ivinkili elilezinto ezithengiswayo ezibalisela amaphilisi, imithi, amafutha, lemisubela yabomama.

Udokotela ophethe umakhalekhukhwini ohlakaniphile ethatha imniningwane yesigulane esihleli phambi kwakhe imniningwane le ibalisela ibizo iminyaka lomkhuhlane awugulayo

umuntwana omncane ohlolwa ngomongikazi ukubana ukhula kakuhle yini umuntwana lo uhamba lonina njalo bahamba esibhedlela nyanga zonke ukuyahlola impilakahle yakhe

Ivinkili elilamabhokisi amanengi awomuthi lamaphilisi atshiyatshiyeneyo eselapha izifo ezehlukeneyo. Ukuthola lezizinto kumele ube ubhalelwe ngodokotela

Isixhingi esisetshenziswa ukuthwala imithi ebhalwe ngodokotela ukubana kumele ingene emizimbeni yezigulane iselapha imikhuhlane ethile.

Ixuku labantwana abangondlekanga abaswele ukudla okunceda umzimba. Abalasisindo ngokuswela lokhu kudla okunceda umzimba.

Udokotela uhlola usane oluncane olungela malanga mangaki luzelwe, olusesigxingini esincedisa ukuba abe lempilakahle engcono.

Umongikazi ogcike emakhaleni, emehlweni, ezandleni, emzimbeni lasekhanda uhlola umuntu wesilisa emlonyeni.

Ikhemisi loba i vinkili elithengisa imithi lamaphilisi atshiyatshiyeneyo efuna incwadi ebhalwe ngu dokotela loba ungabhalwangwa ngu dokotela

Amabhokisi amanengi awamaphilisi lemithi etshiya tshiyeneyo alapha izifo ezehlukeneyo atholakala emavinkilini esibhedlela.

Amabhokisi emithi etshiyatshiyeneyo etholakala emavinkilini imithi atholakala ekilinika loba ezibhedlela.

Amabhokisi emithi lamaphilisi ayelapha izifo ezehlukeneyo atholakala emavinkilini emithi loba emakiliniki lezibhedlela.

Amabhokisi amanengi awemithi ayelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo atholakala emavinkilini amemithi lasezibhedlela.

Omongikazi ababili abahlola umama ozithweleyo ukuthi umntwana uphile kahle kanye lomama wakhona .

Umuntu wesilisa onakekela umzimba wakhe ngokuwulolonga, ngokugijima, ngokuphakamisa insimbi langoku khangelisisa izinto azidlayo.

Umuntu wesifazani ololonga umzimba wakhe ngokuzelula , ngokugijima lango kudla ukudla okuhloliweyo. Okwenelisa ukuthi umzimba uphile kahle.

Ivinkili elilezigubhu ezithwele imithi yesintu elapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo imithi le iyatholakala ngokugejwa lokuganyulwa ezihlahleni ezihlukeneyo